Meshani waa qol waxayalo jiif waxa saran go koa waa cadan io madow madax jifka waa madow io cadn

Meeshaan waxaa yaalo malawax iyo oodkac waxayna kujiraan saxan cadaan ah